Bihi ayi ka yino saɣari o kpee zuɣu ka yino ʒi kuɣu zuɣu ka doo ʒɛ bi nyaangi ha

Di ŋmanila salin boɣali maa ni ka ti na ku bɛ maa ka chɛ kpɛ paɣasara n biɛni ka a nyɛ ka bi toori kom maa n yahara a ni nyɛ so ni ʒɛya n wuhuriba ka tiŋ ŋo ka so mii gba ʒɛya n tabi o shee ʒɛya ka so chinchini ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka a ku nyɛ ka sokam ku biɛla tuma ni

A yi lihi a ni nyɛ ka salin boɣali ni ka bi ʒɛya ŋo a ni nyɛ ka so ʒɛya ha n yɛ liiga piɛlli ka tam kunkun zuɣu ka lihiriba ka chɛ ban bɛ boɣali ŋo ni ka bi ningbuna zaa ha niŋ bayaɣati ka so pili zipiligu ka gbubi bini ni o chɛŋ ti kpaa bahi

Loori ka di ʒi niɛma ka di tooni ku wurim ka dabba shab ʒɛ di tooni bi puuni yino pilila zipiligu Loori shɛli gba n lu n do di nyaangi ŋɔ ha

Kaya ni taada nima bipuɣunsi bi zaaha sola chinchina bi nyoɣani ka ʒiri binyɛra bi zaaha pirila namda nima ka bi shab yɛ nyingokoriti

shikurubihi ka bɛ z-a--a kuli bahiri lari ka shɛba wuɣi takaranima zuɣusaa ka so zaŋ o nuu vuli bɛ karimma ŋɔ nyiŋgoli ni karimma ŋɔ nyɛla gbampiɛlli

Woya taabo kaba chɛmsi kaba dikpuna ka di ku lunlu tihi ka jiranbiisa ʒɛ di nyaangi ha

N ma ŋo maa mii di ŋmanila kooshɛ ka o chimdi maa ka chɛ ŋuni n gbubi suwa n piɛhara bee n ŋmaara ka a lihi a ni nyɛ kurifooti ni ʒɛya n nyɛ sala ni bɛ di puuni n nyɛ o ni zaŋ silba tam a lihi o nuzaa zuɣu a ni nyɛ piɛɣu gba zaa ni ʒɛya

Tipa ni girada nubili gona bibayi tankpaɣu biɛla tipa ŋo ni ka bi ʒɛ boɣa karili puuni tipa ŋo nyɛla zaɣ ʒiɛ ka girada nubili goŋ ŋo nyɛ zaɣ dozim

Paɣa ka o nyɛ gbaŋsabinli ka ʒiri Daguli daguli maa puuni ti mali birash biɛni ka polish gba biɛni ka afi gba biɛni

Silmiin paɣa o mini bihi bihi maa nyɛla gbansabila dikpuni gba n ʒi bi nyaangi ŋɔ dikpuni maa zuɣu bi zaŋla bini sabinli sabi pa dizuɣu

Daani ka bi ʒiya paɣaba noli ka loori ʒɛ bi nyaanga bindiri shɛŋa n bɛ tahapoŋ ni n pa paɣaba maa naba zuɣu ŋo bindira maa shɛli n nyɛ tuya sima gba biɛni